Eki n'ekiti kiraingwa haza ahaiguru okwo omu kiti hariyo ebicuncu ,bitekamireho biriyo nibiranzya hangahari, ekiti eki kiri ahagati y'ebindi bishaka ,bitu harimu ebicuncu biteekamire biriyo nibiranzya hangahari

Egi ni emotoka mpango eyegwire ebitookye harimu nana abashaija babiri omwe ayemereire ondijo abyami aha ntundubaare omuri ebyo bitookye . Emotoka egyo eri omu ruguuto eriyo neyeyongyerayo omu maisho.

Oru n'oruguuto rurimu abantu b'emiringo etari emwe n'emwe, abamwe bariyo nibatambura abandi bari aha bugaari abandi bari aha mapiki ezindi n'emotoka nazo zirimu abantu byona biri nibitambura baitu n'omwanya gurimu abantu batari bamwe na bamwe

Ogu omwanya n'enyanja erimu ekiti haza ahari eki kiti hateekamiho ekinyonyi nikiragura n'obwire bwira.

Aba ni abazaani b'omupiira Kandi bari omu kishayi bariyo nibazaana. Ni abatsigazi bashatu. Omwe omupiira gumuri omu maguru, ondijo mugyenzi we ariyo nagyezaho kugwihayo Kandi ondijo ari enyima yeye beitu bari omu kishayi bariyo nibazaana.

Abaana aba bari omu muhanda gw’ebigyere bariyo nibirukanga haaza n'abaana baingi harimu abaishiki harimu aboojo harimu abaine amashokye harimu abatagaine bari omu muhanda gw’ebigyere bariyo nibiruka omu maisho gaabo harimu omuntu mukuru, mukuru waabo.